Umusaani umukhulu nga Ali atwela ni babaana bekyekhe nga alikhabakholesamo khakhenyawo, abonekhana nga ikhobalekela lifundo

Umusaani nga wekhaale mu nzu, wa'ambile kha simu khewe warere abundulo nga alikho ni syesi ali khakhola khu laptop. Umusaani yuno wakwarire shangaaki syiwaanga.

Umuundu ubonekhane khuba nga uwesaani, umundu yuno wakwarire shangaaki shiwaanga ni i'kofila nga wa'ambile ibindu bitaru nga akhabimwataka mungaaki.

Babaandu nga bali mushirimba umundu uweburangisi ukwalire i'jinisi ni shangaki shimaali wasutile ibendela nga imotokha yamulondelele inyuma nga ilikho babaandu babili

Umusaani nga wakwarire i'kofila ni i'sweater ibonekhane khuba imbesemu wekhaale khu lyaato nga lili khu nyaanza wa'ambile kumurobo shabonekhaane nga ali kharoba tsingeeni.

Ligali lye kumukha nga lili khutimila khu nzila yalyo, ligali nine lyaburusire tsitaala tsalyo tsitaru tsili iburangisi nga lili khubirira ashifwo shiliwo bisaala bikali.

Umuzeyi umukore mu myakha, bamwikhasile khu syigali akhasindikhibwa ni umusoreri nga amuyila shimi ni syifwo syesi bemisilemu tsimotokha ni tsigari nga syilimo babaandu bataru.

Kamaato kabiili nga kali khu nyaanza, lilyaato litweela lili liboofu ate lilala lili likkhe nga i'nyaanza yakwalalile mu biseela bye angolobe nga ali khumaliyaka.

Umusaani nga wakwarire shangaaki siwanga, umusaani yuno wasitamile ,wawambile bikyuuma nga ali khakhakakho khupima, shibonekhana nga akhakana khurusamo ishindu

Abaandu babili nga bali khu lyaato lisutile bibindu nga lili khu meetsi, kameetsi kano kali kamakwalaafu bulayi nga ilimu umuundu uli inyuuma akhakuwa kameetsi ilyaato litsye.

Umuundu nga ali khundulo khwe i'nyaanza nga wemile khu khatilisi akhali shimbi ne inyanza nga ikhungu ukhekhuupa kameetsi kali khuninaaka mungaaki.

Babandu bakhulu ni babaana, abaana bemile atwela, bakholile bukora bwabwe nga bali khukhupisa shifani

Babaana babili nga bali khusindikha igaali khwesi bali khurambisila khusuta kameetsi, uwesinde nga ali khusindikhila iburangisi, umukhana nga khasindikhila inyuma.

Syinywinywi sye musiiru, Syinywinywi shino shilimo kamadumbwe kamawaanga ni kamamali nga shili mu meetsi, shili ni kunwa kuboofu ate kubalayi.

Tsisolo tsye mu mu syisaali, tsisolo tsino tsili muusiru, tsisolo tsino tsili tsitaru mu number nga buli isoolo ili aleyi khuyasye.

Babandu baarano, babandu bano babili beboyile bikhoyi, bikhoyi nga bili murangi imbesemu nga baboyile bipangiri khumirwe kyabwe

Sisyombekhe siboofu shishili mu rangi imbesemu nga shili ni lulwanyi lumiliyu lulikho kimisaala, sisyombekhe sino shabonekhaane khuba syifwo sye khukhwisayilamo

Babaandu besaani babili, umusaani mutweela wekhaale khushigaali she baleeme nga wa'ambile kumupiila ne ukundi nga wamutililekho khukhwama mumukongo

Shisina she'kamayemba ,kamayemba kano kabonekhane khuba nga karobile ate kawangale, kali mulanji imbesemu nga kakhila khukesebwa

Umundu nga akhalolela mukhadinisa nga afanile nga ukhoworera kumumu mukhadinisa umwo mulimo shichuma shili sha round

Babenyayi be kumwinyawo kumanyikhaanekho nga rugby, bali ukhwinyayila mu syisaawe nga mu syisaawe umwo mulimu tsimotokha tsitsimilemu.

Tsinzu tsitaru, indwela khunzu tsino bakyiyaakha irangi imbesemu nga iburangisi wenzu yiino waliyo kusaala kwekamasanyalase nga khunzu ikyindi, waliyo khamuuli mweesi babaandu bekhaale

Umukhaasi ubonekhane khuba umutembeyi ali iburangisi weshitima ni shifo shesi bakulisilamo kamafura nga ali khakesa bubindu bili mundoowo nga khungaki khwakho khulikho tsinyanye

Shifo she mukhatale shesi bakulisilamo tsinyenyi nga babaandu bababikulisa bekhale shimbi ni bindu byawe byesi bali khukulisa.

Babenyayi be kiminyawo nga bali mu syisaawe, babenyayi bano bali iburangisi we bibyombekhe nga babyombekha mu line, syibonekhana nga ibyombekhe bino bili lisomelo.

Imbitsi iye musisaali imbitsi yiino ili ni kimyoya kimikaali khumunkongo kwayo shibonekhane nga eli khetikhukhulaka asi ili isindu shesi ili khekana khubukula

Babenyayi bekumwinyawo nga bali mushisawe nga babili bali khulwanila kumupila oyo ukwarile mukhomo buwanga niyo uwambile kumupila nga uli khungaakyi khakhakakho khumurusakho

Papa, mayi bana ngae bekhale ango mayi ali ni kyemebe mukhono ne papa niyewahambile skuhobe shibonekhne nga shilimo khe khunywa ni babana shimbiwo.

Umusaani waboyile kimigulu kine kye i'motokha, wakisungile khu khasolya khe inzu nga waku akhakikhupa tsingumi nga umwene mu bikele alimo ni bilaalo bibesemu.

Umusomi uwekhana, umusomi yuuno wasutile bitabu mumukhono kwewe nga khatima abilira mukewa nga wakwarile shangaki shiwanga

Tsinzu tsibili nga tsili mu syalo nga batsombekhela liloba ni kimisaala. Inzu ndwela barakho kamabaati ate indala bakyombekhela bunyaasi.

Umukhasi nga wemile khu lwanyi nga alikho ni kamatoore, shabonekhaane sili ali khakana khukakulisa, i'mukongo wewe iliyo syifwo syesi bapangilemo tsinyaanye ni ibiindu ibindi bye khukulisa.

Lilyaato nga lili khu'nyanza, inyanza yiino yakwalalile bulaayi umundu nga we'ambile khundulo khwe lilyaato Ali ni kumunkango kukukuwa kameetsi

Shino shibonekhana khuba nga shimuuli nga shili muranji iye nabinzari nga inzukhi yetsile shimbi khushimuli isho nga iranji iye nabinzari khefufukha itsa khubwoya bwe nzukhi.

Bunywinywi inga buli khubusala butsowekha musiru ni mu shitondoshi busaala buno buli murangi iya naluwowo inga bunywinywi buli bubili.

Inguche nga ili mushisaali inguche yino ili khe'ambile kumukhono kwayo yakurere shimbi ni kumunywa shibonekhanga nga iliyo shishindu shessi ili khulya

Kameetsi kamakali, kameetsi kano kabonekhana khuba nga i'nyaanza nga biliwo bitilisi bye liloba bili khukarikari khwe kameetsi.

Kameetsi kamakali nga kali ukhwamila mu shitsakha, kameetsi kano kali khusunsuna ukhwama khu bikenya bya angaaki nga kali khusuna mu shilowo.

Kamakhono ke babaandu babili, mu baandu umu mulimu mutwela ubonekhaane nga umusawu nga wa'ambile imbisyo ali khakhupa khu mukhono kwo'omuundu ukuundi nga khakhupa khu mukhono.

Abana nga bali mukyibina inga ni mulekeli wawe alikho akyendakamo ababone byesi bali khukhola inga khundulo batimbakhakhakho bipande bye abana khusomakho.

Ingukye nga ili mu syisaali, yabonekhaane nga ili mungaaki khu syisaala khukhwitsulekho kamasafu kamakali. Inguke yino ili khuwenza sye khulya.

Umusakhulu umukoore mumyakha umusakhulu yuno wekhale khushalani khwewe nga waliwo ingubo ili abundulo walorelele iburangisi nga wasangalile

Bibyombekhe bibili bibili khundulo khwe lugudo ,tsi i'pikyipikyi tsibili ni'gaalii indwela ili iburangisi we shishombekhe shesi bawakhokho iranji imbesemu ni imaali

Babandu bakaali nga bekhale khumotokha, i'motokha yiino khetimila khulugudo lweliloba lubonekhane nga lwesi bamakhulungona

Lukudo lwesi bamala ni bubale bwakolasi nga tsimotokha tsemile khundulo umufugi uwepikipiki akhafuga pikipiki nga khundulo khwelugudo khulikho shipande shili mulangi imbesemu.

Umusaani nga wafukamile, umusaani yuno ali ni kamakyi mu khavera nga ali khakara akhundu aliwo kameetsi nga abonekhana nga shitibo busa.